Kuni misilete aana la'neemmo mini mannu galate mi'nino mineeti biifise qorqorrotenni seekke mi'nino yannillicho mineeti. Biifinso gari mageeshsha dhageeffachishannonkka?

Kuni misilete aana la'neemmo sumudi bansi daayye baarinna ristooraante yitanno ristooraante leellishate horoonsi'nonni sumudaati. Hattee bansa daayye baarinna restooraante leellishanno sumudaati.

Kuni misilete aana la'neemmo uduunni baatto qottisirate horinsi'nannireeti giddino saafe no worranni cu'i kore lawannori no isi ma ogimmanni horonsi'ne loonsoonnireetikka?

Tinni foottote la'neemmoti misile leelishanohu aliidi Federalete Qodhaanonna Sidaamu Qoqqowi Qodhaano noota leelishanno.

Kuni misilete aana la'neemmo manchi midiyaaho odoo odeessanni no midiyaaho odoo odeessanni no haadhani noo oddo lowonta xaggete.

Tini misilete aana la'neemoti ethiopiyu premier league giddo godoli'tano godo'laano giddo mitete, mitte budune ikkite budunete su'mino wolayita dichu buduneti kuni alibiidi godo'lanichi hiito biifise godo'layi no..

kunni misilete aana la'neemmohu mini gallanni mineti gallani mine minnonihu assine minonnisi gari hittotikka?

kuni misilete aana la'neemmohu murote giddo mitto ikke shunkurtaho yinanniho kuni shunkurtu sagale su'niissate horonsi'naniho shunkurtaho ikke biifino gari isi malawanno garaatikka.

kuni misilete aana la'neemohu dii'nichaho, diinnichaho, kuni misilete aana la'neemohu dii'nichaho asine worroonisi gari ma garaatikka?

tini misilete aana la'neemmo maate mittowa ganba yite sasunku maa ayyaana ayiirrisidhanni nookka? Maa ayiirrisidhanni nookka tini maate?

Kuni misilete aana la'neemmohu egenshiishaho aleeko shoo'mu sha'enna bunu maamari minensa sha'e bunu sagale shoo'minanniti noota xawisiranno

Kuni misilete aana la'neemmo huficho umo biifisiratenna seesiisirate horoonsi'nanni hufichooti. Umo biifisiratenna seesiisirate fixxirate horoonsi'nanni hufichooti.

Tini misilete aana la'neemmo borooi i laavi hawaasa hawaasa baxeemmo yitanno tsuufeeti, bifanno garinni biifinsoonisete.

kuni misilete aana la'neemmori sidaamu fullahaano maa assite egennantukka maa assite egennantino sidaamu fullahaanootikka.

Tini meemmo ma gari loonsoonnite ikka? Tini meemmo ma garinni loonsoonnite ikka? Mayinni loonsoonnite ikka? Tenne meemmo mayinni loonsoonnite ikka?

Kuni misilete aana la'nemohu garibbaho garibbu aana jalibu no jalibu kuni garbu aana gangalaatate horonsi'naniho horonsi'nani gari konne jaliba ma garatika

tini misilete aana la'neemmoti koattete tini koatte lekkate wodhate horonsi'nanni koateeti tini lekkete koatte lowonta biiffanno koatteeti xummese tenneeti yine kullannikkite lowonta biiffanno koatteeti.

Kuni misilete aana la'neemmo kinchi dudumbanna diingami koyyahu qanso kinchooti yinanna anfeemmohu hiikko ollaa afamanno ikka? Hiikko ollaa afamanno ikka?

tini misilete aana la'neemmoti giwirinnu muro giddo mitte ikkitinoti badalate murooti badalate badala giwirinnu muro giddo mitete tini badala itate horonsi'nannite biiffe ikkite lattino gari lowonta baxisanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu giwirinnu laalchi giddo mitto ikkinohu diinnichaho. diinnichu itate horonsi'nanniho. giwirinnu laalchi giddo mittoho. diinnichaho. diinnichu itate dancha sagaleeti.

Misilete aana la'neemmo godo'le dani godo'lete dana ikkite lekkate kaase godo'lete danaati lekkate kaase godo'lete danaati godo'litara qixxaabe noo gari isi ma gari biifinohokka?

Tini misilete aana la'neemmori dagate owaante uyiinanni mereershi kowiicho horo aa gibbino motore horote aana ikkitanno gede amammande horo uyiitanno assitanni merershaaati dhoqqi dhoqqe biifinsanni mershaati.

owaante. owaante mitte daga dagate assitanno irkko ikkitanna mittu manni mittii'miro kuii mannira irkko asse aanno kaa'looshshi giddo mitete.

Amma'note dana ikkite kuni aleenni fotote aana la'neemohu umoho wodhino barineexinni musilimete amma'no giddo ikkasi kulanno

Kuni misilete aana la'neemmo uduunichi babbaxino uduunichi giddo mitto ikkanna baangaho sholete yineemmo tini shole haqqe doddo'latenna mumudhate horonsi'nannite

kuri misilete la'neemmo kaameeli hodhishshaho horonsi'nanni babbaxitino mangistaawe ikkitinonna ikkitinokki uurrinsha hodhishshaho horonsidhanno kaameeelaati. rankesi la'niro xaggeeffachishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu amma'note mineeti. kuni amma'note mini kiristaanu amma'note mineeti, mannu Magano maga'nanni noota lellishshanno baalu gamba yee Magano maga'nanni afamano.

Tini misilete aana la'neemmoti murote giddo badala tini badala meu aganinni laaltannokka?

Kuni misilete aana la'neemmohu ayiiradu ambassaderchi shifarri shuguxehu gobbate afamino gashshaanchooti birre yannara debuubi qoqqowi qara gashshaanchooti presdaantete.

Tini misilete aana la'neemmoti rosaano rosonsa rossanni noota leeltanno. Giddonsa milli yaanni rosiisaanchu ma garinni harunsitayi nooro harunso towanyo assanni noota leellishshanno. Ikkite harunsitayi noo gari hiitto baxisanno!

Tini misilete aana la'neemmohu bunu mini seyosina buna yaannohu hiikko olliira afamannohokka? hiikko ollaa afamannohokka? kuni seyoosinna buni hiikko,,,,

Tini misilete aana la'neemmoti kalaqamunni doogo loonsoyitanna babbaxitino kalaqamu jiro muro woyim kalaqamu dubbi noota leellishanno misile.

Kuni misilete aana la'neemmohu amma'note mineeti. kuni misilete aana la'neemmo mini kirisataanu woyi pirotestaantete amma'note mineeti. Magano magansi'nanni mineeti.

Kuni misilete la'neemmo mini bununna sagale dadda'linanni mineeti bunnanna sagale dadda'linanni mineeti bunnanna sagale dadda'lineemmo mine konne biifinsoonni gari lowo geya xagge ikkanno.

Tini misilete aana la'neemmoti mini saada saadaati. saa gerecho la'neemmo kuri ikke biifino gari mini saada assine horonsa aannoti loeonta xaggetekka.

Tini misilete aana la'neemmoti sagale quuphu wolootuno kore labbanno hiikko garinni loonsoonireetikka? Coommilinsa hiittoohokka?

Tini misilete aana la'neemmoti mini saadaati, mini saada giddo lalohonna gereewoho, tini mini saada lowo horo uytannote, lowo horo uytannote.

Tini misilete aana la'neemmoti pirezidaantichu Desti ledamohu sidaamu qoqqowi maarching baande towaatanna leellishshanno misileeti. leellishshanno misileeti.

Tini misilete la'neemmoti muuziiqu uduunni giddo mitte ikkitinnota kiraare te yinannite. Tini kiraare muuziiqu uduunni giddo mittete. Muuziiqu uduunni giddo mittete kiraarete.

Kuri fotote aana misilete aana la'neemmohu sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma perezdaantichi ayirradu kalaa desti ledamoho. Ayirradu kalaa desti ledamoho. Mayi odoo sayisanni no?

Kuni fotote aanna misilete aanna la'neemo sagale giddo sagalete intani sagale giddo sidaamu budu sagale giddo omolichoho yinaanni omolichoho yinaanni weesete wiichini loonsooni biiffano gari magarati

Kuri misilete aana la'neemmo godo'laasine lekkate kaase godo'litanno godo'laasineeti lekkate kaase godo'litanno godo'laasineeti kuri misilete aana la'neemmori lekkate kaase godo'litanno godo'laasineeti

Tini misilete aana la'neemmoti murote laalo giddo mittete su'mase gorate yinanni itate horonsi'nann,i murote laalo giddo mittete su'mase gorate yinanni itate horonsi'nanni

Tini misilete aana la'neemmori ameeriku lalooti. Ameerikaanu saadaati. Biifino gari dhaggete. Lowo geeshsha biifino. Ameeriku saadaati. Horose uyitanno gari mageeshsha dhageeffachishannohokka?

Kuni misilete aana la'neemo mini gallanni mineeti. Gallanni mineeti Injaano garii seekkine biifinse minnoonni mineeti. Assine huxxinesi sekkinoonni gari lowonta biifino mineeti.

Tini misilete aana la’neemo baattote ofolla dani ilaalaamenna lagichaame baattote ofolla iikitaata afidhino olluubaati. Biinfillese baattote ofolla dani lowonta biifanno.

tini misilete aana la'neemmoti dubbu saada giddo mitte ikkite waaliya yinani saada itiyoophiyaho muxxe saada giddo muxxe woyi dubbu me''e yinanni.

tini misilete aana la'nanni heennomoti ijaara ikke mitto ijaara ijaadhinara woyi mi'ninara hananfe safote aana hee'nooni ijaara leellishshanno.

Kuni photote aana la'neemmohu engeshshiishsha ikke kunni egeshshiishshira hintsu woyi mini uduunne dadda'lannoha engensiisinota leellishshanno misileeti.

Tini misilete aana la'neemmoti babbaxinori weese, sheeku mini sidaanchuyiihu. kuni sidaanchu sheeku mini leemmiichunni loonsoyiho sidaamu budu mineeeti.

Tini misilete aana la'neemmo uduunnichi xawulu maashine ikkite, tini xawulu maashine xawula duunge woyi malaange itate horonssi'nanni.